Ehwiyu Ehwiyu okadhila kamwe okawanawa okutala. Ehwiyu ihali mono ko naanaa omutenya, ihe uusiku olyo ethimbo ndyoka hali mono ko, omolwashoka olyo ethimbo ndyoka hali ka yanga. Omahwiyu ogendji ohaga li omakoko noombuku.

Muuyuni wopaife aanafaalama ohaya longitha omambakumbaku, opo ya lime momapya gawo. Embakumbaku ohali yimo owala ethimbo efupi lyo olyamana, shivulithe tamu yiwa kaantu taya ningi omasiku taya longo epya.

Ombuga ehala limwe ekumithi noonkondo molwashoka mombuga ito adha mo oshimeno sha mena oshile shu uka mombanda shina iiyimati molwashoka mombuga kamu na omuloka gwa gwana. Ombuga ihayi mono omeya gomvula.

Omandiki gokukonakona nkene oombuto hadhi ningwa niimeno hayi mene, oge na omikalo odhindji dhoku shi ninga. Shimwe okutsika uumeno muupulasitika uushona, e taye wu konakona ethimbo nethimbo. Ohashi ningwa komashina ngono haga kala ga kaalela iimeno.

Aanafaalama oyendji yomuuyuni nomiilongo yahuma ohaya longitha omashina okukonakona ombuto ndjoka yahala okukuna manga inaayeyi tula mevi. Tango ohaya kunu momashina , taya longitha omikalo dhopashinanena opo ngele oyamono kutya otayi mene nawa, ohayeyi tula nduno mevi.

Ombuga ehala limwe lya mbwalangandja noonkondo. Mombuga ka mu na omapya, kamuna omagumbo mo ka muna oosikola shika oshe etwa konkalo yo mombuga molwaashoka mombuga omuna owala ombepo ta yi pepe mo iha mu mono omuloka lela omuwanawa.

Uuna aanafalama yiikwamboga ya likola iikunomwa yawo ngashi oomboga , yamwe mboka kayena omashina ohaa tula moongoma dhina omeya eta yogo oomboga yawo, ashike mboka yena omashina haya tula oomboga komashina etayi yongwa etayi kala ya yela.

Omboga yomutse omunene, oshikunomwa shimwe oshiwaanawa momapya. Molwashoka omboga yomutse omunene ohayi ningi oosopa. Oto vulu wo okukutika omafo gayo, e to gatsu, e tokala toga ningile okambombo kuunona.

Aanafaalama yoohi oyendji, oya dhika iiti kominkulo dhomilonga ,hoka ya tula ko oothayila. Iiti mbika oha yi kala nduno ya dhikilwa mevi muule, opo oothayila ka dhi inyenge nomothayila muka omwa tulwa oohi.

Momuthigululwakalo gwetu gwaawambo omuti oshinima shasimana uunene kutse molwaashoka komiti oko hatu kutha iiti yokudhika omagumbo getu, okukumba uundunda nosho woo okuninga omikala momagumbo getu. Miiti omo hatu hongo iilongithomwa yomomagumbo getu.

Uuna omvula ya loko, omutenya tagu ya ko nokwenye taku thiki, omilonga ohadhi ende tadhi pwine. Shampa dha pwine nduno omuntu oho vulu okumona kutya kohi yomulonga oku na shike, ngele oku na omamanya nenge ehekevi.

Onduli oshinamwenyo shi na othingo ondeendeka. Onduli oya tya uutotoni wolwaala lomuhoka gwekunde, yo oyi na uuwinga uushoka pombanda yomutse. Onduli oyi hole okulya omwiidhi.

Aanafaalama yoohi oha ya si oshimpwiyu okupa oohi dhawo okulya ethimbo nethimbo. Shika ohashi ningwa opo oohi dhi koke mbala dho dhi kale oonene nawa tadhi eta oshimaliwa oshindji uuna tadhi ka landithwa

Pamuthigululwakalo gwetu gwAawambo ohatu longitha omashisha. Momashisha ohamu tulwa iilya uuna ya zi polupale. Iilya mbika ohayi tulwa nduno momashisha e taku kolongwa tayi ningi mo ethimbo. Shika omukalo gumwe gokukaleka iilya ya gamwenwa.

Oohotela dhokutalela po odhindji shampa weya posheelo shadho oto mono kutya mohotela moka ohamu kala aantu yokiilongo yinipo. Shika otoshi mono owala posheelo, totala komapandela ngoka ga tulwa po. Oohotela odhindji odhina omapandela giilongo oyindji ya yooloka.

muuyuni wongashingeyi aanafalaama ihaya longowe omapya gawo noonyala. Ngele oya hala okupulula ohaya longitha embakumbaku lyokupulula , ngele oya hala okuteya opuna embakumbaku lyokuteya, opuna embakumbaku lyokukuna, embakumbaku lyokuhelela nembakumbaku lyokuheya omwiidhi.

Omukwa omuti gumwe guna ekota enene hali kala lina omeya oomvula noomvula. Omukwa otagu vulu okukala miitopolwa mbyoka ihaayi lokwa ashike omafo gago ohaga kala gaziza ethimbo nethimbo.

Oopoloyeka odhindji ndhoka hadhi ningwa komandiki ngoka ge nasha nuunamapya, odhi na omatala moka ha mu kunwa iikunwamo ngaashi omatama, omanyangwa, oonyanga, uunawamundesha nosho tuu.ee

Uuna tolongitha ominino, onawa wudhi kogeke nawa dha landula oofoola, nelalakano opo oshikunomwa shoka shili mofoola, shimone omeya gagwana.

Uuna toka talela po handiyaka yomilonga dhaKavango onawa wu talelepo oohotela nomahala ngoka gapalathana nomulonga molwashoka ohapu kala tapu monika naw nuuna wayimo oto vulu okumona mo oongandu ,oondjamba meya oshowo oohi.

Miilongo moka aanafaalama haya mono omvula oyindji nomu na ombepo onene hayi vulu okuyonagula po omapya, aanafaalama ohaya dhike omatala omanene goothayila moka ya kuna iimeno, opo yaa ha mbonyagulwe komeya gomvula.

Uuna kuu na sha ondombe nenge okandama, oto vulu okukutha iiti e toyi dhengele kumwe, miiti mbyoka to tula mo othayila, mothayila moka omo nduno to tula omeya nomomeya moka omo nduno to tula oohi. Nguka omukalo omuwanawa gokuninga oshikunino shoye nenge okumuna oohi uuna kuu na ondombe.

Moofabulika odhindji dhiimeno, omu na omashina gokutekela iimeno. Iimeno ohayi pakelwa nduno ya landulathana lyo eshina oli li pombanda tali shamine omeya, tali zi kombinga yimwe lyu uka kombinga onkwawo nongele olya mana ohali dhimwa.

Kuuyuni aantu ihaya longo we koonyala okuna uushina nomambakumbaku geliko goku kwatela unene aanafaalama. Okuna okashina koku longa omwiidhi hoka haka longo kafa oshiyalaka ashike ohaka endelele

Oshimeno shoWelwitchia Mirabis oshimwe shomiimeno mbyoka yasimana moNamibia. Oshimeno shika oshapumba muuyuni nohashi monika owala miilongo iishona ngaashi, Namibia, South Africa naAngola. Oshimeno shika oshiwanawa okutala noonkondo noshina omwenyo omule shivule iimeno ayihe kombanda yevi.

Uuna wa ningi oshikunino shoye onawa wu tule mo uumunino uufupi nenge uushona wuli pokati kiikunonwa mboka to kogeke nduno komunino omunene nenge kondama opo wu vule oku kala to tekele iimeno yoye ethimbo nethimbo.

Aanafaalama yoohi olundji ngele ya kuthamo oohi moondombe . Ohaya teke mo omeya ngoka gelimo etaya yogo mo nawa opo ihe nawa taya kutha ominino etaya tekelemo omeya gamwe yo ya tulemo nawa oohi. Shika ohashi ningwa opo oohi dhikale dha yogoka.

Uuna oohi dha ningi mo odhindji momeya, aanafaalama yoohi ohaye dhi kutha mo taye dhi kwata mo noombaali nonoonete etaya ka landitha. Dhimwe ohadhi tandwa etadhi kukutikwa noonkawo ohadhi landithwa owala oontalala.

dhimwe ngele owa ningi elago oto vulu okuitsa mo ego lyomeya nenge omeya taga kunguluka ga lamba omamanya ge li mokamulonga, shika ohashi kala oshiwanawa, oshoka oto vulu okuvululukwa po pokamulonga mpoka.

Aanafaalama yiimuna miitopolwa mbyoka ihaayi mono omvula ya gwana ohaya kutha omaludhi giimeno etaye yi tula komashina yi ninge uusila. Uusila mbuka ohawu pewa nduno iimuna pethimbo lyokwenye opo yi vule okuhupa.

Aanafalama yoohi oyendji ihaya longo nuudhigu ,shaashi nande iilya yomahangu otayi vulu oku pewa oohi dhi lye oohi dhimwe ohadhi pewa shafuka dhimwe ohadhi pewa omahangu dho dhimwe ohadhi pewa iikulya yopashinanena.

Aanafaalama oyendji ohaya longitha omambakumbaku oku pulula omapya gawo , molwaashoka embakumbaku ohali kwata oowili oonshona shi vulithe aantu taya pulula noonani nenge taya helele koonyala .

Aanafaalama naakonakoni yuushitwe ohaya kunu omiti miitopolwa ya yooloka. Elalakano okuhulitha po embugapalo lyomahala galwe. Omiti odha simana nohadhi tu pe iinima oyindji.

Ehumokomeho sho lyeya opuna okashina ka kehe gumwe . Muuyuni wo paife omuna uushina woku helela nenge uushina woku kuna . Okashina koku kuna shampa weka ndjikike mevi ohaka fundula ko kene etaka tula ombuto mevi etaka fileko.

Iilongo mboka hayi longo omwiidhi nenege oofalama dhoka hadhi longo omwiidhi nelalakano lyokulanditha ohadhi longitha omashina omanene gokuteya omwiidhi okugupakela nokugumanga moongunga opo guvule okukalandithwa.

Opuna omahala ga yooloka uuna omvula yaloko omahala gamwe ohaga talama omeya omanga gamwe ihaga talama omeya ohaga kala ashike omashuushuka nohaga pwinepo mbala.

Aanafaalama yoohi oyendji ohaya si oshimpwiyu opo yashange noya kale yena omishangwa tadhi ulike kutya uunake yali yakuthamo oohi muudhiya, uunake yedhipa okulya, uunake kwali ya opaleka muudhiya nosho tuu . Shika ohashi ya kwathele opo yavule okulonga oohi dhakola.

Miilongo ngashi Malawi, Kenya, Tanzania naEthiopia iilongo moka hamu longwa oteye, mo ohamu kunwa oteye momwaalu omunene. Aanafalama yamwe ohaya kutu nduno aanilonga yeye okufola omafo goteye, yoya vule okuyi tula muumpunda.

Ngele owayi kehala lyo kutalela po unene tuu iikunino yiinamwenyo, onawa ngele to kala mosheenditho, molwaashoka mikunino muka omo woo muna oonkoshi, oondjamba, oma totongwe, oshowo uukaandje niinamwenyo iikwawo tayi vulu oku kulongela uuwinayi.

Ngele owahala okumona eshoto nkene lyoopala, talelapo oshilonga Namibia unene tuu kiitopolwa mbyoka yokuumbugantu hoka kuna owala ombuga yowala, nomamanya giilonda tofuuka wumone nduno kutyaa Namibia oshilingo oshiwanawa tuu shili.

Omahala gokutalela po ngoka ge li mombuga ogendji ohaga kala ge na omatala taga monika nawa. Etala ohali kala li na iipundi yokukala omutumba, iitafuula yokulila. Yimwe ohayi kala ya palamena oondombe dhokuyoga dhopashinanena.

Opo wu shi pondole mokumuna oohi owa pumbwa okumuna uuhi uushona e to wu tula mondombe yoye mono to kala ho wu pele mo iikulya ethimbo nethimbo. Uuhi mbuka otawu ende nduno tawu koko nuuna wa koko oto vulu okukala wu na oohi dhokulya nokulanditha.

Miikunino yiinamwenyo, uunamwenyo uushona ohawu kuthwako koo yina eta wu ikalekelwa ndadhina oku tumbula ompanda. Uumpanda uushona otawu vulu woo oku dhipagwa kaakongo yomii neya, onkee ohawu itulilwa tawu pewa okulya wuli owaawuke.

Aanafaalama mboka haya munu oohi ohaya kunkililwa alihe yakale taya opaleke oondobe dhoohi dhawo, ya kutheko oonguwo ndhoka dhili kombada yomeya opo oohi dhivule oku kala momeya gakoshoka.

Mongashingeyi omambakumbaku oga longwa pamaludhi opuna omambaku mbaku omanene opuna uumbakumbaku uushona mboka tawu vulu oku undulwa koonyala ngaashi okambakumbaku hoka haka tulwa uuhooli ko otaka undulwa komulongithi.

Ombuga yaNamibia ehala limwe ekumithi noonkondo, molwaashoka kali na lela iimeno oyindji. Niitopolwa oyindji yalyo oyuudha owala omamanya.

Omukulofuta gwaNamibia ehala limwe ewanawa okutala noonkondo . Kulyo kakuna lela omiti odhindji , okuna owala uulunga uushona. Komukulofuta ohaku kala kuna iinamwenyo yomefuta ngaashi oombwa dhomeya .

Uuna toka talelapo pehala nenge poshikunino shiinamwenyo onawa wukale moshiyenditho ino zamo nande molwaashoka moshiyenditho ouli megameno ngele owazimo otovulu okuponokelwa koonkoshi, komatotongwe nakehe tuu shoka tashi adhika popepi.

Ekodhi okanamwenyo kamwe okakumithi noonkondo, ihali kala li na iihandhila yi li popepi naantu ohali tungile mombanda muule, kombanda yoondundu, kombanda yomilunga oshowo kombanda yomano ngoka ga ya muule.

Omiti ndhoka to adha mombuga yaNamibia, odhindji odhi na omakota omanene nuufo uushona. Ekota enene, opo li pungule omeya ngoka taga nuwa koshimeno nuufo mboka hawu mene, ohawu ulike kutya oshimeno shoka ihashi hepitha omeya.

Omashina goku tekela iimeno ogeliko omanene haga kala gatya oopomba tadhizi kombinga yimwe tadhi ka idhenga kombinga onkwawo. Shoka oshikumithi ngiini okutala?

Omahangano goku konakona nkene iimeno hayi mene, ohadhi tsike iimeno momeya. Omukalo nguka omukalo gumwe gwakonakonwa tagu vulu oku kandulapo okumenaka iikulya mevi, uunene tuu kwaamboka yena nenge kayena ehala lyagwana lyokumeneka iikulya.

Embugapalo lyoshilongo shetu Namibia olyeeta iitopolwa oyindji ya Namibia yi kale kaayina omiti, kaayina evi tali mono nenge tali vulu oku mena iimeno. Shika oshikumithi ngiini to hala kutya osha ningwa komuntu ashike eshito lyowala.